Daa ni paɣisara ni ninkura bi gbubila paranntɛ nima ka tuya pa di zuɣu ka bi puɣisiri li shɛba yɛla nɛɛn zɛhi ka so yiɛ liiga bɔɣi wɔɣila ka zaŋ chinchini lo o yɔɣu ni ka pili zupiligu ka loori vakahali garita.

Niriba pam n puhiri jiŋli dikpuni ʒila bi sunsuuni ka shɛba bɛ yaɣa yini ka shɛba bɛ yaɣa yini shɛba bɛla dikpuni maa puuni shɛba niɛma nyɛla zaɣa piɛla shɛŋa zaɣa sabila shɛŋa zaɣa ʒiɛhi bi pili la zipila.

Paɣasara bi zaa zaŋla chinchina lo bi nyori ni ka zaŋ yɛri kara kara n niŋ bi nyingoya ni bi nyori ni ka bi zaŋ bin piɛla piɛla booi booi bi pirila namda nima bi zaa ʒila pina bi zuɣu ni ka bɛ palli zuɣu

Paɣasara ni nachimbi bɛ ko biɛɣu shee paɣaba maa shab biɛla kom maa ni ka gbubi gbambihi toori li ka paɣa so bɛ kpaŋa ka so chinchini ʒiɛ ka bia baɣa o sani bia maa bi yɛ niɛma

Paɣa o gbubila subila ka gbubi waagashe o nuuni ni o ŋmaai o sola chinchini ka bob bobga ka piɛɣu ʒi o luɣuli ka silba tam kurifooti zuɣu ka bokati dibaa ʒɛ o sani

Paɣaba ni dabba paɣa shab sola kɛntɛ chinchina ka zaŋ salima nim lonlo bi zuɣuri ni n zaŋ yɛri kara niŋ bi nuhi ni bi nyingoya ni ka piri namda sabila

Loori titali sarati n niŋ Niraba ata bi yɛla neen sabila yino pilila zipiligu ka yɛ liiga ʒiɛ pa o liiga zuɣu ka niraba ba moto nim garita ka mɔri bɛ palli maa zuɣu

Kɛntɛ nim shitoɣu ni di ku panpami ka chinchina gba paya ka paɣa so do dizuɣu ka ku la o bi bob bobga kɛntɛ nim maa di shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim shɛŋa zaɣ vakaɣali

paɣiba pam m-be shinkaafa ni ŋmahiri li bɛ sɔla chinchina ka ye bɔɣiwaɣila shɛba bɔbila bɔbisi ka shɛba zaŋ takalɛm bibihi pampa bɛ zuɣiri ni shinkaafa mɔri maa zaa nyɛla zaɣ' vakaha

Bihi mini ninkura pam bia so yɛla liiga piɛlli ka zaŋ gungoŋ yili o nyingoli ni ka piri soolaani dozim shab bɛ o nyaanga ka gba piri soolaani nima ka shab ƶiya ka so chinchin

Daani kamantoosi pala parentɛ zuɣu shɛŋa ponpoŋ mi paɣ so yɛla chinchin liiga ka bobi bobga ka so yɛ liiga ʒiɛ ka gbani biɛla ka gbubi gnambili o nuuni ka katalɛm ʒɛ bi sani

Bihi shab ʒila tiŋa ka so ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi afi bila n chirigiri so zabiri ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu maa o ku pamla o zabiri ka yɛ liiga piɛlli